Abantu kumele ulwazi ngemikhuhlane etshiyeneyo njalo Kumele bafundiswe ngendlela yokuzivikela emkhuhlaneni etshiyeneyo emzimbeni yabo. Kumele njalo kwenziwe amabhakane atshengisa indlela zokuzivikela emkhuhlaneni.

Izibhedlela lamaklinika kuqakathekile kakhulu emphakathini njalo kumele kuyenziwe isqiniseko sokuba umphakathi lo mphakathi indawo lendawo iyathola isibhedlela kumbe iklinika yaso eduze ukuze abantu bathole usizo olufaneleyo

Kulezi insuku kuqakathekile ukuba abantu bahlala hlale bahambe beyekhangelwa imizimba yabo .Ingaphakathi yabo ukuthi ihlambulukile yini. Bakhangele imikhuhlane ehlukeneyo efana lomkhuhlane wenhliziyo .

Kuqakathekile ukuba abantwana bathole indawo zokudlala eziphephileyo njalo nxa bedlalela endaweni ezilamanzi amanengi kutholakale umuntu omdala ongabe ebakhangele ukwenzela nxa bengalimala.

Indawo lapho okuthengiswa khona imithi iqakathekile kakhulu esigabeni ngoba iyancedisa ukuba imithi igcinwe ngendlela efaneleyo njalo ephephileyo. Iyancedisa njalo ukuthi imithi isetshenziswe ngendlela efaneleyo.

Sokulemithi yesintu esetshenziswa ngezihlahla ezitshiyeneyo ezifana lesihlahla sechena imithi iyakwanisa ukuncedisa ukunakekela izinwele zabantu kumbe ukunakekela imizimba yabantu.

Yisihlahlakazana sechena siqakathekile ekuphileni kwabantu siyasebenziseka njengomuthi ongasetshenziswa ukufutha, ukunatha kumbe ukungcoba emzimbeni ukuze kuvikelele imikhuhlane ethile